xaal moom wax degg i
nu ngota nga nuun xa teɓanong xa kooraxe nu ndeta nga bo njikoox o xaal bo seek fee sutu xar nu yond nuwa taayo
no ke i yond nuwa taa weeke tabaxa yo wee nguma wene njika paal wene tabaxaayo i kaaga daal ndefu ndef ma ndaa daal o kiin nax jikuke o qolum daal yaqin yaam kaga gana te ɗom i
i ndeet loox na camano keeke i ndef na ngoor ke wax na mbamba no suq ke na gaala ke a ndetayo bitim reew yaam a mbaat ka <hesitation> ndaa foogum o kooroxe jiku kiro pod ne qoloxe wo jiku kiro pod nana cinq cent mille so paasin reta na Espagne no kaa anderoona de foogum
xa'a meete refna kat oxu ref na o neɓanong o ngoo oxu na reta Espagne na kata qoolu o ret kaa to a leera nañ i ndaa ret kiro no gaal
xa warsalu kaaga
ke waral na kaaga xanja developpement fee developpement feeyo de xaala a a jega i a miñ anga jala o jega
nuun xa teɓanong xa kooraxe nu mbung anga ndimle eloyo xar nu ndamu wala xar xalatoyo nu ndimle anga teen nu njeg koga neen njeng na
i ke i mbung na te ref o xogole Jaraf a leyna i njeg anga kon nene a qooqe in a moƴo developper de yaam fagun faak a foga no ke ando naye yaam o fogole kaa mbiya a njik xa qol a mbopa nel o ten o auto waag ke o rokiid te leyele fata fexey baaa sutu bo Niakhar o waaga ngiran daal no xaal fe warna waago fod waag kino duuf nda ande i njega nga Niakhar yaaga nak yaaga xaal fe xana moƴo faax kaa moƴo faax rek developpement moƴo faax it i keene daal waru mbaago ndimle in
xar tak toor kaa fogole na nan gilooxa radio Diarekh
kem tang toor ka fo o fogole ande faley moom kaa ɗom waaga waaga waaga bugo ley sereer leŋ we e o lalay ande keede leya ref meen nan gilwa nana keede leya i ku leyma teen te ref kaa ando naye ande domu adama demo'ooru neene i kene tag tooru ka no faley fee Djiby
njoko njal a paax anaame xan million ke ndoko yo
ndax roog kay
<laughs> njooko njal a paax bo ndiik i coox grand in o lakas rek no de ɗeɓoyo teen xa ɗelem so i cooox ka a lakas aprs anga i cooxa chef du village ne i mbi it uuna rek ne i ndeetid uuna te tag toor fo o fogole gon le namoo
Diomaye Diouf
Diomaye Diouf nuun way yaktoor na qoqale xaal xar waago leya in
i no keede leyoonga re grand Djiby vraiment tig cegu solo yoo to neeke fita noona a mosa trop a xena a war a waago fi tig sax neeke baab Jaraaf a leytuuna leyit rek fo baab ɗeɓ Farba vraiment o xaal depuis yaate commencer it na meen bo xaye in yaaga Dakar i ndefaa Dakar i moofu njiiɗa de yaaga koy xaal fee seer te neene ndaa yeete retna baa moƴo weer yaaga roose fe tax xaal fe moƴo fi naaga gatiid xaal tax im gat ii DAkar ri googum njinda ma yeete fiyan na bo xaal fe moƴata seer koy im xanjat Dakar ring ata meeke xoxat kaaf areer vraiment refee 750 Mille refe 300 mille to refe 350 mille reeg moƴu jik wooganum xaal
mosa riigo Ndakarou jeg ma cent mille
cent mille kaa kay motee fiya num sax ndaa kaaga yoomb kee premier dakares o parce que Dakar comme o sooga nga soogo retma neeke moƴo wago geek ndam nu monja noona mer tan o moƴo yaqaa meete refna kaaga koy premiere ke daal in ret bo monjo to mer daal yeete sutn premiere ke kaa yaaca toogu jeg ole seereer a leya ye o retanga bo anda tiro me o jofa ko gestooxa a jinj numtu wi a cinj fi naaga gatiidat xoxanga jegat kaaf xaal fe i xanja kay ku ga oona rek mbamir a jofu o moƴa nga moƴo jegaa ten ke ando naye normalement sawanoox a jega nga teen ne bugoonga ko xenda roog rek te moƴo continuer a paax te ref affaire rang rang ke de ne a rooga taxa nga daal bata rokiid soit comme keeke grillage keeke parce ande ko ndeeta ko garder a o kolof yeng bo ñaal leeg leeg o nduqo xa ando naye xa qaal den sax to o qol a ndoma pour o garder in koy nda a ret a nga bo te fi meen xeewal grillage comme keede leya grillage keene yiin o jega nga qolof grillage in parce xana moƴo fel a kar trop parce que in katan to xa paam njengel waag ka tee rok ta i moof kiro yoka ta o kiin tikoorik kaa ndefa ma yaam ko ga'a oxa ando naye o qolum kaa fiit ka o yeng to o qol la xana ɗom pour o wetan yeng fo ñaal kene fop a foga no developpement comme xalis fe na rokaa teen daal fo ranga rang feeyiin keene yiin fop a roka nga a jega nga kaa moƴ kaa faax rek kaa moƴ kaa jeg puissance na qoqale
yaa ando naye in waa o Ndakarou ko gara gar jangin wala
kam gar rek daq teen fo onge jang uuma ba i taɓ teen ke janga tin uuma yaam a cang ne mota ndeta laamtu wa weke ndeeta ne mwene mbi taa yaam kaga yit comme kaaga jalaam ka fadna nen maraichage xa qola xe yiin kene yiin to daanaka jeg a tiran fe soble fee kaane ke yiin sa maraichage kaa yaga jegaam teen xam xam a paax fo laŋ ke bo fad tid kaaga culaas fe refe leŋ ndaa danaka koy maraichage maraichage o rek leŋ ke jelan took fee keke im ndet luwa keeke im laamta i
duufa ren
i duufaam ren <crosstalk> jikwa fuliim sax o koles kaa soogo foora <crosstalk> bugaamo dako fi de a fela ngaa roog kay
coté nduupa tin ne
coté nduupa tin ne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
fogre fa a saxad xaƴa nen a tracteur iin keene yiin tracteur ake nuude moƴna moƴo maytoyo keene ka may keete yoomba yoomb yaam xanja ne i commencer na yaam a jeg a tangso cunga ta yaate gar na meene yaam o leŋ we tax te gar o cung ta tracteur ñofo duuf ndiiki ndaa comme nene baa moƴna may bo i njeg ina a tracteur xaye saate fe kaaga fop ande jeg ka tee probleme i kaa yoomb kaa bo nuute moƴka moƴo yoombit o ga oxa qol ma nengeena yaam sombiim ma a tracteur um mais yaaga koy ko ga'oogu o qol le a neŋel a wqel to an ka fuli ra a tracteur ke to waag ka fuli duuf to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
saq saate fe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
xa'a saate fe a mbadiida nga rek a suur xalis fee fat rooga wasanamo ten Sene me ke refma ref a fel angama fela nga roog rooga wasanamo ten xaye wa aamo xumo siir naaq xaye to to no xaal fe xota num ciment fee ne aan o jik keen fop no ciment feeyo i roog moƴu kaaga moom wax deg im ndasa ngee moom depuis yaa commencer uuma jik waa bo ndiik 300 mille 500 mille a jof took kam fooge kaaga soom danaka ten refatu calel ke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
jega fu liim un million sax nene o ga ana ga comme ndap fo ndap ndaa roog ko jega ka xupna 500 mille wax deg i
xar waago ñaaxa den
ka waag ma ñaaxa den no kaaga parce que a ndeeta ngaan xaye Dakar xaye mayu teen xaye o neɓanongaxa waag na ndiing no bo ndiing a sutu te gar a lima nong 300 mille kaa teg na Ndakarou xana jafeñ leyiima koy jal ki ran ndaa pour te jalel baa sutu fo ten tig jafeñu yoo to kaaga moom roog moƴu roog wasanamo ten Sene a yomba no xaal fee parce que o duufanga xa qol xa ɗak cafa ɗaka ke o xooxo qol jik win dako duufin dako jik win roog moƴu waaga
xa ref o ñuxyr mbalakano le wo
i xanja rek ngind ma o fog saatew fe fogo Diarekh xanda na nuun nuun we saq na o radio le rooga ciya nuun jam ci ta a yoka na nuun xa yengaxa tax na nu ngar meeke yaam waxtaan le koy a jega solo trop maxey gidma nuun o saaxo leene gid ma o fogo Diarekh saate fee fop rooga ciya den jam i
njoko njal a paax keene koy a ref lal gal le ando naye moos xayna boogen bo mbina nuuna xana mbi teen a pi'a cegu doole parce que o ndeeta ngaan teeru ke a mbiiqa nan nen o Ndakarou o refa nga o jeune aussi bo saate of a yond nuwa no affaire a qooq bo xanj o ndakarou nga gar xooxid no saate fe pour o saago daana teen doole of o jega teen kaa o sutur looxa aussi te ref kaa ando naye kaa raamb xanj na rek ke i mbi kaa rek ndako coox o Grand lakas a fiya ngaan koy i coox chef du village fee meeke no radio Diarekh gid ma nuun a paaxa paax ne leytan ma leyit rek ngind ma fogole sooɓ fop fo o fogole arrodissement Tataguine commune :fran Ngayokhem na qolax xale ando naye roog fu feed na nuun way ngoloxan radio Diarekh leya dene radio nuun o aussi radio sate feeyo si non o kiino kiin rek a mbi teen no ke ando naye ten waru in a fiya ngaan rek xan mos ne ando nnaye naaga roog a bug tu wala in way mene aussi fo grand lakas i cooxin o ñuxrele te simin fo o radio Diarekh

Daouda Diouf mbin Diomaye sine nda x waaaga nana ke ngoor ke ley na fop i nganjong rek o sim nir fo o fogole so gar koy no waxtaan le

d' accord mbin Diomaye sine a mboga na qoqale xa qaal aussi ndax waaga wetan wa in histoire ne meeke nu ngotid na teen bo meeke nu mbadiin na teen o ndiko ndik

ba jikooxin no peraan ke pod num a jikooxun

duufa me refoona xaal jik wa wala poynum jikoox to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 parce que o nana nga emission ne ten refu yee <hesitation> normalement xa teɓanongaxe ndef na in xa teɓanongaxe ndef na i ,bon wo Ndakarou so wiin we nana in roog fuu feed na maga to i mbaage ndaxoyo soxla meeke saate fe normalement ndeer a qool ɗak aussi fo a qoola tadak o gar buko sut kaa fadna 500 mille vraiment te ref kaa ando naye kaa yenu na yo est ce que jax e war e tax aussi xa teɓanongaxe a mbaago numtu wiidoyo comme ne nu mbi tan parce que baa nan na yee waa mbin Diomaye sin un million njikoor tu qol la den xana sawar oyo

foogum laŋ ke way meen

d' accord xar fo xar yakaro yee nu ɗim le a ŋee teen aussi ta moƴo faxŋesna

nu naanga jega wal boog nu naange jegaa probleme engrais yiin probleme produit keene fop ana yomba nuun wala

a qoqale xalis fee rokaan wargal

xa tak toor ka fo o fogole koy

o pare anga no seek fe xar fo xar o yond nuwa ko xuma wala ko reta o ndakaru

ka safe kan yektoox o xaalo le fo a kumale

weta na in gonle

merci beaucoup o fogole keene re u we ando naye den i ngot u i ndaka mbamir fo chef du village ngot fo ten laamit leŋ ten refu yee est :frq ce o ndeeta ngaan aussi kee xaal fe refna meen yoqene fota walka jula le a mbesinoyo no teeru ke <hesitation> te yaaco fotaa fo den maaga a ndet anga baa nje oyo ke ando naye ten refu usine de mbug de mbaago ndimle a den bo a mbaago njik waa no usine ke ando naye kaa a transport a xaal fee yiin jus wala te transformer an lakas est ce que moƴ kooge faax chef du village

d' accord o ndeeta ngaan jula we na ando naye gaa njikiida xaal a ngara nga ka njega jafe jafe maade ngeekuuna a fiya ngaan te fota yiin keene yiin <hesitation> xar waago ley we ando naye den mbugu ndimle a nuun no coté ku xot toona no waalu keene aussi

chef du village o ñuxro falakaan rek xaroo leyka o fogole ando de na nan gilooxa radio Diarekh surtout koy o fogole Sooɓ

njoka njal a paax chef du village yal saate monsieur ablaye Diouf in way ngid mang a paax paax wo o no jambole ando naye jamba naano saate fe jamband na in parce que xa teɓanong rek i ndefu to vraiment refa ba in ref fop in jamba na in jambo tarder ke ando naye ten refu activité ogf fop no fa in xooy we ando naye den representer u saate fe parce que o leŋ kuta leyanga rek ka fi nen ten leya nu saate fe fop parce que saate fe ngara nga meeno den fop mbaage lawo yo teenoyo oxu nu nan na rek andiye saate fe fop a leyanu i njoka njal o fogole sooɓ fop njooka paap ke a njal yaay ke a njal maak we fo xa teɓanong axe im lima nga rek xam i njuumoyo ndaa oxu na yokoora o sooɓ rek andiye i njokang njal a paaxa paax moƴa mbaat koy no commune Ngayokhem arrondissement Niakhar nuun we ando naye nuun ndefu nan gilwa radio Diarekh no waxtu fuu fadna aussi i nginj kee muk jokaa nuuna njal a paaxa paax to sant a nuun yasam rooga yaal sen a fi jam kam saate fee a fi in kam mbasil ne roogo maad roog soom refu o maad to muuta a fina jam maaga jeg jam yaasam rooga fi in kam Senegal fo ke widuuna jam fo jam kam mbine jam kombale jam fa nuun